niriba anu m-be du' titali ni ka ninvuɣ' yino ʒe kpeen' so tooni ka kpema maa ye liiga piɛlli ka zaŋ kootu pa ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka ŋun bala maa mi gbubi buku n-ʒeya ka shɛba mi ʒe o nyaaga ka zaŋ teebuli n-zali ka zaŋ gilaasi nima tam.

paɣaba n-yina n-ti laɣim bɛ laɣingu n-ʒi palli zuɣu ka yino gbubi ye' duhirigu ka shɛba mi sabi namba nima m-pa dapaɣila zuɣu n-zaya ka jiramiinsa nima ʒe bɛ nyaaga.

Alaafee tuma yili nima n-zaŋ paɣa ninkurugu ʒili ka gbaagi o bɔɣu n-gbuba ka ninkurugu maa zaŋ noosi masik pɔbi o noli ka ye chinchini liiga ka teebuli ʒe o tooni ka adaka bila tam di zuɣu.

Salo pam n-laɣim ti ʒe jiŋli gbuni bɛ zaɣ'bɔbigu n-nyɛ ba ka bɛ zaya shɛba yela neem'piɛla ka shɛba ye neen'sabila ka so pili zipiligu ka so mi kpa ninkpara ka paɣiba maa kilipi bɛ zuɣuri.

Sarati n niŋ ka loori sabinli maɣasi maɣasi di tooni polo ka sheba kana ti zaua lihirili ka ye liiga tankpaɣu ka pili zipil'dozim ka loori ʒɛ bɛ nyaanga ka tihi piɛngili ba.

paɣaba ata n kuriya ka so gnubi soɣu n koo da ka so mi kuriya n paɣari mŋana ka so mi gbubi tahili n kuriya ka teebuli nim zɛ bi nyaanga ka bia ʒia ka bi zaŋ binyara niŋ gbambili ni tam teebuli zuɣu.

salo n laɣisi zaya ni bi niŋ Piibupiibu kabi zaŋ teebuli zali ka zaŋ adaka tam di zuɣu ka paɣa maa zaŋ gbaŋ niŋdi di puuni ka yɛ liga ʒiɛ ka so jinjam sabinli ka adaka shɛli zaya baɣa o ka shɛli gba mi tam teebuli zuɣu ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka yiya giliba.

Ninsalinima n zaŋ diɛma binyahiri n niŋ bɛ maŋa n ze kom noli ni ka so ʒe bɛ sunsuuni ka ye liiga dozim ka so jinjam piɛlli ka niribaata mi ʒeya ka zaŋ lunbili zali bɛ tooni.

Ashibiti ni ka tuma baŋsim nima gbubi bia lɛrin zahinda bi za ŋɔ mi bini zuɣu ka nɛsi maa lara ka clipi o zuɣu ka so mi zi o yɛanga ka ye liiga sabinli ka zaŋ nɛɛn piɛlla ye mpa di zuɣu.

Salo pam n ʒi palli zuɣu bɛ pela lai ʒia ka tihi be bɛ nyaanga ka tingbani maa mali mori ka sheba ye liiga sabila ka sheba ye liiga piɛla ka so jinniɛm sabla ka sheba ye liiga girin nima.

goota n-gari yiya sunsuuni ka bia kana ti gba goota maa gbuni goota maa mi puuni mali la saɣiri ka bia maa gbaya ka zaŋ o nuu tabi o zuɣu ka ye liiga ʒee ka sɔ jinjam buluu ka sɔ gba mi ʒe tooni ha ka gbubi yili pikicha n-ʒeya.